Faaya jechuun waan tokko bareechuu yookin miidhagsuu yoo ta'u kunis dhalli namaa wantoota adda addaa boca garaarraan hojjechuudhan kan wantoota ittiin bareechuuf yokin ittiin faayuf kan itti gargaaramu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhala namaatiin hojjataman kanneen boca garagaraa qaban ta'anii dhalli namaa mana keessatti kan itti dhimma bahatu yoo ta'u, meeshaalee waajiraalee jechuunimmoo meeshaalee boca garagaraa qaban kanneen waajiraalee adda addaa keessaatti nu tajaajilan jechuudha.

Siyaasa jechuun sirna bulchiinsaa yookiin wantoota aangoo of keessatti qabatan yoo ta'u, sabni tokko (hawaasni tokko) karaa ittiin wal geggeessu akkasuma karaa ittiin wal bulchudhaa. Kunis aangoo, jaalalaa fi jibba akkasuma lola garaagaraa of keessatti qabachuu kan danda'uu dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee boca garaa garaa akkasumas halluu garaa garaa qaban kanneen dhala namaatiin hojjetaman yeroo ta'u, isaanis tajaajila mana keessaa yookiin dhalli namaa mana isaa keessatti tajaajila gara garaatiif kan itti fayyadamu, tajaajila namaaf kan oolan jechuudha.

Arkiteekchariin akkaataa ijaarsi tokko itti ijaaramu yookaan waayyee waanta tokko akkaataa hojii isaa, adeemsa isaa itti ijaaramu yookaan ijaarsa jechuun immoo akkaataa isaa adeemsa isaa ijaarsa jechuun waanta hojjetamu.

Amantaa jechuun shaakala dhalli namaa wanti tokko akka waan humna guddaa qabuu yookiin aangoo guddaa qabuutti, itti amanuu yoo ta'u, kunis uumama dhala namaa irraa qabee haga ammaatti kan jiruu fi dhalli namaa na fayyisa yookiin aangoo qaba jedhee wanta tokkotti karaa ittiin amanu jechuudha.

Biqiloota jechuun gosa mukkeetii garaa garaa kanneen naannoo keenyatti argaman yoo ta'u, isaanis faayidaa garaa garaa kan nuuf kennan, kanneen akka qorichaa akkasumas bashannanaa, ijaarsa gara garaa fi wantoota adda addaaf kan dhimmatti baanu jechuudha.

Oomishaalee Suppermaarkeetii jechuun oomishaalee gara garaa kan harka namaatiin yookiin warshaa gara garaa keessatti hojjetaman ta'anii suppermaarkeetii gara garaa keessatti iddoo tokkotti walitti qabamanii kan gurgurtaaf dhiyaatan jechuudha.

Rifeensa jechuun wantoota qaqallaa dhala namaarratti akkasumas bineensotaaf bineeldota garaa garaarratti biqilan yoo ta'u kunis kan uumamaan argamuu fi amaloota guddachuu fi kan kana fakkaatan kan qabudha.

Kopheewwan jechuun wantoota dhalli namaa Milla isaatti kaawwachuuf itti fayyadamudha. Isaan kunis miilla keenya balaa gara garaa irraa eeguudhaaf akkasumas bashannanaaf wantoota gara garaaf kan itti fayyadamnudha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee garagaraa wantoota garagaraa barreessuuf (katabuuf) nu gargaaran yoo ta'u, isaanis boca garagaraa fi halluu garagaraa qabaachuu kan danda'an faayidaan isaanii garuu wantoota garagaraa barreessuuf (katabnee kaa'uuf) kan nu gargaarani dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaa dhalli namaa manasaa keessatti tajaajila garaagaraatiif itti fayyadamu yoo ta'u, meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo meeshaalee dhala namaan bocaman ta'anii waajjiroota garaagaraa keessatti dhimmoota garaagaraaf kan nu tajaajilan jechuu dha.

Jii'oogiraafii jechuun akkaataa itti argama bakka tokkoo yookiin akkaataa argama lafa tokkoo yoo ta'u, seenaa jechuun immoo durduubee taatee yeroo darbe keessa ta'ee yaadannoodhaan kaawwameedha.

Faaya jechuun miidhagina jechuu yoo ta'u, kunis dhalli namaa wantoota boca garaa garaa qaban akkasuma halluu gara garaa qaban hojjechuuf dhimma miidhaginaaf yookiin wantoota gara garaa bareechuu fi miidhagsuuf kan dhimma itti ba'atu jechuudha.

Oomishaalee supermarketii jechuun oomishaalee harka namaatiin hojjetaman warshaa garaa garaatiin kan hojjetaman yoo ta'u isaannis baayyinaan supermarketiitti baayyinaan kan walitti qabamanii yookiin uummataaf kan dhiyaatanii gurguraman jechuu dha.

Qoricha aadaa jechuun qoricha hawaasni tokko barteedhaan itti fayyadamu (bifa aadaa ta'een kan argamu) yoo ta'u, kunis bifa saayinsawaa ta'een kan hin deeggaramnee fi yaalii namoota dhuunfaatiin kan argame jechuu dha.

Qonna jechuun sirna yookiin akkaataa wantoonni garaagaraa itti oomishaman yommuu ta'u, innis karaalee adda addaa adeemsifamuu danda'a. Karaa aadaa akkasumas karaa ammayyaa ta'een kan adeemsifamu yoo ta'u, kaayyoon isaa inni guddaan wantoota garaagaraa oomishuu fi hojjechuu dha.

Geejjiba jechuun sirna deddeebisa waanta garaagaraa yookiin waan tokko bakka tokkoo gara biraatti deddeebisuu yoo ta'u, turizimiin immoo waantota bashannanaaf nu gargaaran jechuudha. Immigireeshiniin godaansa yookiin namni tokko iddoo tokkoo iddoo biraatti godaanuu jechuudha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee elektirika fayyadaman kanneen dhala namaatiin hojjetaman yoo ta'u, isaanis wantoota elektirikii of keessa dabarsan yookiin dabarsoo elektirikaa ta'anii, dhalli namaa wantoota garaa garaaf dhimma kan itti bahatudha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen wantoonni dhangala'oo ta'an yookiin manneen wantoonni itti dhuga'aman gurguraman yommuu ta'u, manneen nyaataa jechuun ammoo manneen wantoonni jajjaboo ta'an soorataaf ta'an keessatti gurguraman kanneen soorata dhala namaatiif oolan jechuudha.

Faashinnii jechuun addemsaa wanta duraan ture tokko fooyyesuu yookiin wanta moofaa tokko waan haaraatin bakka buusu. Akkasumaas waan dubbatti hafa tokko waan ammayaa ta'ee addeemsaa bakka buusuu yookin addemsaa fooyesuu jechuudha.

Faashinii jechuun adeemsa fooyya'iinsaa waanta tokko irratti taasifamu yookiin waanta dura ture tokko bifa ammayyaa ta'een adeemsa jijjiirraa waanta dura ture tokko gara bifa ammayyaatti jijjiiruu yookiin waanta haarawaatiin bakka buusuu jechuudha.

Asxaa jechuun mallattoo gabaabaa waa'ee saba tokkoo, eenyummaa saba tokkoo akkasumas duudhaa saba tokkoo kan nuuf ibsu yoo ta'u, kunis yeroo baay'ee alaabaa irratti kan argamu yookiin alaabaa wajjin bakka bu'ee waa'ee saba tokkoo kan ibsu jechuudha.

Barumsa jechuun karaa dhalli namaa waan hin beekne tokko ittiin baru jechuudha. Kunis karaa lamaan ilaaluu dandeenya: tokkoffaan barumsa idilee kan jennu kan mana barnootaatti baratamu yoo ta'u, kan biraan immoo karaa hawaasummaa yookiin hawaasa keessa jirru irraa kan barannu jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii dhalli namaa waayee waan tokkoo irratti qabu yoo ta'u, kunis karaa adda addaa karaa idilee fi barnoota al-idileen argamuu kan danda'udha. Aadaa jechuun immoo bartee yookiin duudhaa saba tokkoo kan afaaniin afaanitti akkasuma karaa garaagaraan dhalootaa dhalootatti daddarbu jechuudha.

Rifeensa jechuun wanta qaqal'aa qaama namarratti biqilu, akkasuma wanta bineensota fi bineeldota garaagara irratti biqiluu danda'u yoo ta'u, kunis uumaman kan argamuu fi yeroo, yerootti guddachu kan danda'udha.

Muuziqaa jechuun qindoomina sagalee yookiin walitti dhufeenya sagalee yoo ta'u, kunis meeshaalee ribuu qaban akkasuma meeshaalee afuufaman garaagaraa irraa kan uumamu, dhala namaa keessatti akkasumas uumama biraa keessatti dandeettii fi humna miira garaagaraa uumu kan qabu dha.

Meeshaalee mana keessaa jechuun meeshaalee nuti mana keessatti hawaasa tokko Akka dirqamaatti barbaachisaan yookiin bu'uura jireenya Saba tokkoof yookiin hawaasa tokkoof kan ta'an jechuudha.

Ogummaa jechuun beekumsa yookiin dandeettii shaakala irra deddeebiitiin argamu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo bartee yookiin duudhaa dhaloota irraa dhalootatti karaa afaaniitiin karaa biraatiinis daddarbu jechuudha.

Qoricha aadaa jechuun qoricha hawaasa tokko keessatti akka mi'a fayyisuutti beekamu, yookiin karaa saayinsawwaa ta'een kan hin deeggaraamne bartee hawaasa tokkoo yookiin shaakala hawaasa tokkootiin kan argame jechuudha.

Hojii jechuun dalagaa dhala namaatiin gaggeeffamu yookiin dalagamu yoo ta'u kunis uumamuu dhala namaarraa qabee haga ammaatti kan jiruu fi gara fuulduraattis kan jiraatu dhalli namaa wantoota jireenyaaf isa barbaachisan argachuuf wanta dalagu yookiin wanta godhu jechuudha.

Elektiroonksii jechuun meeshaalee elektirikaa yookiin dabarsoo elektirika ta'aan yoo ta'u isaanis dhala namatiin kan hojjetamanii fi namni faayida garagaraa dhimma itti ba'uuf kan hojjetedha. akkasumas, meeshaalee elektiriika fayyadaman jechuudha.

Gii'oogiraafii jechuun akkaataa argama lafa tokkoo akkaataa itti argama bakka tokkoo yoo ta'u, seenaa jechuun immoo wantoota yeroo darbe keessa raawwataman garuu yaadannoodhaaf yookiin taatee yeroo darbee kan ammarra teenyee yaadannu jechuudha.

Oduu jechuun seenessa waayee waan tokkoo yoo ta'u, kunis wanta ta'e yookiin wanta ta'uuf jiru tokko karaa itti dhalli namaa walitti himu yookiin daddabarsee waliif kennudha. Kunis durii qabee haga ammaatti kan jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti wantoota bu'uura ta'an keessaa tokkodha.

Kuduraaleefi fuduraalee jechuun biqiloota soorrataaf oolan yoo ta'u, kuduraaleen biqiloota baalli isaanii soorrata yookiin nyaataaf ooludha. Muduraaleenimmoo biqiloota iji isaanii yookiin firiin isaan kennan soorataaf oolu jechuudha.

Hawaasaa fi maatii jechuun walitti qabama ummata naannoo tokkoo yoo ta'an, hawaasa jechuun baay'ina ummata tokkoo yookiin saba garaagaraa naannoo tokko keessa waliin jiraatan yoo ta'u, maatii jechuun immoo namoota muraasa mana tokko keessa (godoo tokko keessa) wajjin jiraatan jechuu dha.

Biqiltoota jechuun gosa mukeetii gara garaa lafa kana irratti argaman yoo ta'u, isaanis sadarkaa fi guddina garaa garaa kan qabanii fi faayidaa garaa garaaf kan oolan; qilleensa naannoo keenyaa to'achuu, qorichaaf ta'uu, iddoo bashannanaa ta'uun tajaajilanidha.

Ogummaa jechuun dandeettii dhalli namaa karaa garaagaraa karaa idilee al-idilee ta'een argatu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo shaakala yookiin immoo bartee saba tokkoo kan dhalootaa dhalootatti daddarbu jechuudha.

Barumsa jechuun shaakala wantoota hin beekne tokko ittiin barru yookiin karaa dhalli namaa waan duraan hin beekne tokko ittiin baru yookiin kan duraan beeku tokko ittiin fooyyessu yoo ta'u, innis karaa idilee fi karaa idilee hin taaneen argamuu kan danda'uu dha.

Muuziqaa jechuun walitti dhufeenya yookiin qindoomina yookiin gurmaa'ina sagaleewwanii yoo ta'u, kunis meeshaalee ribuu qaban akkasumas meeshaalee afuufaman irraa dhufuu kan danda'u dha. Innis dhala namaa keessatti miira gara garaa uumuuf kan nu gargaaru dha.

Barumsa jechuun sirna shaakalaa yookiin sirna namni tokko wanta duraan hin beekne ittiin baruu yookiin wanta dura beekurratti waan haaraa fooyyessuu yoo ta'u, kunis adeemsa keessa kan dhufu karaa idileefi karaa alidilee ta'een argamuu yookiin kennamuu kan danda'udha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee gara garaa boca gara garaa qaban, halluu gara garaa qaban, kanneen dhala namaatiin oomishaman yoo ta'u isaanis dhalli namaa jiruuf jireenyasaa keessatti wantoota gara garaaf kan dhimma itti ba'atu yookiin kan itti fayyadamu jechuudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa yookiin qaama keenyaan sosocho'uun waa hojjennu yammuu ta'uu kunis faayidaalee garaa garaa kan akka fayyaalessummaa, jabina qaamaa fi humna ittisaa ta'uuf kan nu gargaaruu dha.

Siyaasaa jechuun sirna bulchiinsa yookaan sirna gaggeeffama yoo ta'u, kunis sabni tokko yookiin uummanni tokko karaa ittiin wal gaggeessu yookiin karaa ittiin wal hooganu aangoo jaalala fi jibba lola garaagaraa waantota qabachuu waan danda'udha.

Hawwaasa jechuun walitti qabama uummataa yookiin maatii naannoo tokko keessa jiraatan yoo ta'u; Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa jiraatan yookiin namoota godoo tokko keessa jiraatan jechuu dha.

Qonna jechuun hojii yookiin dalagaa dhala namaatiin gaggeeffamu yookiin hojjetamu yoo ta'u; kunis dhalli namaa oomisha garaa garaa argachuuf wantoota lafa kanarratti hojjetuudha. Innis uumamuu dhala namarraa qabee hanga ammatti kan jiru yoo ta'u karaa ammayyaa fi karaa aadaa wanta gaggeeffamuu danda'uudha.

Faaya jechuun miidhagina jechuu yoo ta'u, akkasumas wantoota garaagaraa miidhagsuuf nu fayyadan yoo ta'u, isaanis boca garaagaraa kan qaban dhala namaatiin kan hojjataman ta'anii wantoota tokko miidhagsuuf yookaan bareechuuf kan nu gargaaranidha.

Beeksisa jechuun namni dhuunfaa tokko yookin dhaabbanni tokko oomisha isa bira jiru yookin waan isa bira jiru kan namoonni biraa yookin dhaabbanni biraa akka isaa beeku barbaadu tokko karaa itti maxxansu yookin karaa ittiin dhoobee warra kaaniif beeksisu jechuudha.

Amantaa jechuun adeemsa dhalli namaa waan tokkotti ittiin amanu yookiin wanti tokko humna qaba, akkasuma aboo fi aangoo guddaa qaba jedhee adeemsa itti amanu kan dhala namaa irraa qabee haga ammaatti jiru dhalli namaa wanta itti fayyadamu jechuu dha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila hawaasa tokko (saba tokkoof) hojjetame ta'ee, kan sabni sun yeroo hunda itti fayyadamu yookiin saba tokkoof, hawaasa tokkoof, tajaajila baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'e jechuu dha.

Beeksisa jechuun dhaabbatni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko oomisha isa bira jiru namni biraa akka isaaf baru yookiin akka isaaf beeku kan barbaadu, karaa ittiin maxxansa itti mul'isu yookiin waanta isa bira jiru kan namni biraa akka beeku barbaadu tokko karaa ittiin ifa baasee mul'isu jechuudha.

Biqiloota jechuun mukeetii naannoo keenyaatti uumamaan argaman yookiin uumamaan biqilaanii kan jiran yoo ta'u, isaanis: soorataaf, qorichaaf, bakka bashannanaa, qilleensa to'achuuf, akkasumas wantoota adda addaaf nu gargaaru.

Hawaasa jechuun walitti qabama uummata tokkoo yookiin saba garaa garaa naannoo tokko keessa wajjin jiraatan yoo ta'u, maatii jechuun namoota muraasa mana yookiiin godoo tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Nyaata jechuun wantoota jajjaboo yookiin dhangala'oo dhalli namaa yookiin lubbu-qabeeyyiin lubbuudhaan turuuf, anniisaa fi humna irraa argachuuf gara qaama isaatti fudhatu yookiin sooratu jechuudha.

Kitaabota jechuun barreeffamoota waa'ee waan tokkoo barreeffamanii yookiin katabamanii lafa kaawwamanii yoo ta'u, matseetii fi gaazexaawwan jechuun immoo barreeffamoota gaggabaaboo seenaa guyyaa guyyaa saba tokkoo yookiin taatee yeroo yeroo waan tokkoo ibsuuf kan nu gargaaranidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee wantoota garaa garaa irraa hojjetaman ta'anii, faayidaan isaaniis miidhagina yookiin faaya gara garaaf kan itti fayyadamnu, dhala namaan yookiin waarshaa garaa garaatiin kan hojjetaman, kanneen faayaaf yookiin miidhaginaaf hojiirra oolan jechuudha.

Amantaa jechuun adeemsa dhalli namaa waanta tokkotti ittiin amanu, yoo ta'u, kunis uumamuu dhala namaa irraa kaasee jiruu fi akkaataadhuma aadaa fi duudhaa isaanitti waanti tokko humna qaba jedhanii itti amanuu jechuudha.

Faaya jechuun miidhagina jechuu yoo ta'u, kunis dhalli namaa wantoota boca gara garaa fi halluu gara garaa qaban hojjechuun wantoota adda addaa ittiin miidhagsuuf kan itti fayyadamudha. Kunis tajaajilli isaanii inni guddaan wantoota miidhagsuu yookiin bareechuu jechuudha.

Kitaabota jechuun barreeffamoota gara garaa dhala namaatiin barreeffaman ta'anii, waa'ee mata duree adda addaa kan dhalli namaa katabee kaa'u yoo ta'u; Matseetii fi gaazexaawwan jechuun immoo barreeffama yeroo yerootti waa'ee saba tokkoo akkasumas ta'ii guyyaa guyyaa saba tokkoo ibsuuf kan maxxanfamani dha.

Maashina jechuun meeshaalee boca garagaraa fi sadarkaa garagaraa qaban kanneen harka namaatiin hojjetaman ta'anii, wantoota garagaraa oomishuuf yookiin saffisaa fi humna guddaadhaan wantoota garagaraa oomishuuf kan nu fayyadani dhaa.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun biqiloota soorata dhala namaatiif oolan yoo ta'u, fuduraaleen baalli isaanii nyaatamu akkasumasimmoo muduraaleenimmoo biqiloota firiin yookiin iji isaanii soorataaf oolu jechuudha.

Hawaasafi maatiin walitti qabama namootaa yoo ta'u, hawaasa jechuun namoota tuuta tokkoon yookiin gamtaa tokkoon naannoo tokko keessa jiraatan yoo ta'u, maatinimmoo namoota gamtaa muraasa yookiin tuuta muraasa ta'anii godoo tokko keessa yookiin mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Asxaa jechuun bakka bu'ee gabaabaa waa'ee saba tokkoo, eenyummaa saba tokkoo akkasuma duudhaa saba tokkoo kan nuuf ibsu yoo ta'u, kunis karaa gabaabaadhaan waa'ee saba tokkoo kan ittiin beeknu yookiin ejjennoo fi wantoota gara garaa sabni tokko qabu kan nuuf mul'isu dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa wantoota gara garaa irraa bocee bifa gara garaatiin hojjetu yoo ta'u, faayidaan isaanis kanneen dhalli namaa mana keessatti fayyadamu yookiin mana isaa keessatti tajaajila gara garaa irra kan oolfatu jechuudha.

Hooggantoota beekamoo jechuun geggeessitoota hawaasa tokkoon beekaman yookin geggeessitoota uummata tokkoon beekaman yoo ta'u, isaanis hawaasa bulchuuf, gorsuu fi hawaasa gegeessuuf kan tajaajilan hawaasa yookin uummata tokkoon kanneen filataman jechiuudha.

Siyaasa jechuun sirna bulchiinsaa yookiin sirna gaggeeffamaa uummanni tokko yookiin hawaasi tokko ittiin walgaggeessuuf yookiin ittiin itti walbulchuuf itti fayyadamu yemmuu ta'u, innis aangoo lolaafi wantoota gara garaa of keessatti qabachuu danda'a.

Faaya jechuunnmiidhagina yookiin wantoota gara garaa miidhagsuu yoo ta'u, kunis dhalli namaa wantoota ada addaa fayyadamuun kan hojjetu yookiin bareechuu yookiin waan tokko miidhagsuu jechuu dha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun dhaabbata dhala namaatin hundaa'e yemmuu ta'u, kunis aadaa saba tokkoo, duudhaafi eenyummaa saba tokkoo ibsuudhaaf kan nu gargaaru. akkasuma rakkinoota gara garaa saba tokko keessatti argamaniifi haala jireenya hawaasa tokkoo yookaan saba tokkoo kan ifatti baasee mul'isu jechuudha.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun oomishaalee garaa garaa kanneen dhala namaatiin yookiin waarshaa keessatti oomishaman yookiin kan waarshaan hojjetaman yoo ta'u, isaanis kanneen suuparmaarketii gara garaa keessatti walitti qabamanii gurgurtaadhaaf oolan jechuudha.

Qoricha aadaa jechuun qoricha bartee yookiin shaakala uummata tokkoo yookiin saba tokkootin argame yemmuu ta'u, innis dhimma fayyisuu gara garaatiif kan oolu ta'ee, bifa ammayyaawaa ta'een yookiin karaa ammayyaawaa ta'een kan hindeeggaramne jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii addaa namni tokko uumamaan qabaachuu danda'u yookiin shaakala barnootaatiin argachuu kan danda'u yoo ta'u¡: Aadaa jechuun immoo bartee sabaa sabatti yookiin dhalootaa dhalootatti daddarbu kan sabni tokko qabu jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota dhalli namaa lafa kanarratti jiraachuuf isa barbaachisan kan gamtaadhaan yookin hawaasummaadhan yookin tokkummaadhaan kan hawaasni tokko itti fayyadamu uummataaf kan hojjetamu, uummata kan tajaajilu jechuudha.

Barumsa jechuun adeemsa shaakalaa dhalli namaa wanta hinbeekne tokko karaa itti baru yookin wanta beeku tokko karaa itti fooyyessu yoo ta'u kunis kallattii garagaraan kan argamu ta'uu danda'a. Tokkoffaan karaa idilee yookin mannen barnootaa keessatti yoo ta'u inni biraammoo hawaasa keessatti yookin karaa al-idileetin wanta kennamuu danda'udha.

Mana jechuun ijaarsa garaa garaa yookin golgaa dhalli namaa dhimmoota gara garaa itti fayyadamuuf ijaaru yoo ta'u mana jireenyaa jechuun immoo ijaarsa yookin godoo dhalli namaa keessa jiraachuuf akkasuma keessa deddeebi'uu fi dhimmoota gara garaaf itti fayyadamuuf ijaarudha.

Mana jechuun godoo yookin ijaarsa garagaraa boca gara garaa qabu wantoota garagaraatiif itti fayyadamnu yoo ta'u mana jireenyaa jechuun immoo godoo dhalli namaa ijaarratee keessa jiraatu yookin keessa jiraachuuf kan ijaarame bakka jireenya dhala namaa jechuudha.

Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee Boca garaagaraa qabu yookaan halluu garaagaraa qaban kanneen dabarsoo ifaa ta'an, dhala namaatiin hojjetaman fayidaa garaagaraa namni itti fayyadamu jennaan.

Hojii jechuun shaakala dhalli namaa lafa kanarrati godhuu yoo ta'u, Kunis wantoota bu'uura jireenyaaf Isa barbaachisan ittiin argachuuf akkasuma wantoota garaagaraa ittiin argachuuf dhalli namaa dalagaa lafa kanarrati dalagu yookaan hojjatu jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee boca garagaraa qabaniifi wantoota garagaraa irraa dalagaman yookiin hojjjetaman ta'anii, miidhaginaaf yookiin faayaaf kan itti fayyadamnudha. Isaaniis boca garagaraa qabaachuu danda'u garuu faayidaan isaanii inni guddaan miidhagina yookiin faayaaf kan nugargaaranidha.

Oduu jechuun seenessa yookiin hima waayee waan tokkoo yoo ta'u, kunis waayee dhimma beeknuu akkasuma waan hin beekne tokko karaa ittiin barru yookiin karaa ittiin namni odeeffannoo garagaraa waliif kennu (waliif dabarsu) jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee boca garagaraa qaban kanneen nam-tolchee ta'aniifi dhalli namaa mana keessatti dhimmoota gara garaaf kan itti fayyadaamu, boca garagaraafi haalluu garagaraa qabaachuu kan danda'an meeshaalee mana keessatti nu tajaajilan jechuudha.

Kopheewwan jechuun wantoota jajjaboo bocaa fi halluu gara garaa qaban kan dhalli namaa lukasaatti kaa'atu yoo ta'u isaanis : miidhaginaaf, balaa luka keenya yookin qaama keenyarraa ittisuufii wantoota garaa garaatiif kan dhalli namaa itti fayyadamudha.

Faaya jechuun miidhagina yookiin wantoota garagaraa miidhagsuu yoo ta'u Kunis dhalli namaa meeshaalee adda addaa Boca garagaraa qabu hojjettee waan tokko ittiin miidhagsuuf yookiin ittiin bareechuuf dhimma itti bahatu jechuudha

Mana jechuun ijaarsa boca garaa garaa qabu dhala namaatiin kan ijaarame yoo ta'u, mana jireenyaa hcejuun immoo godoo yookiin ijaarsa dhala namaaan ijaarame ta'ee namni keessa jiraachuuf yookiin keessa buufachuuf itti fayyadamu bakka jireenya dhala namaati.

Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaa wajjin walitti madaqanii mana keessa nama faana jiraachuu danda'an yoo ta'u, bineensota alaa jechuun immoo bineensota namaan walitti madaquu hin dandeenyee fi bosonaa fi bakkee garaagaraa jiraatan kan dhala namaatiin walitti madaquu hin dandeenye jechuu dha.

Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun oomishaalee namtolchee ta'anii yookin warshaalee garaa garaa keessatti oomishaman ta'anii kanneen suuparmarkeetii irratti iddoo tokkotti baayyinaan gurgurtaadhaaf yookin dhiyeeessii dhala namaatiif oolan jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantoota naannoo tokkotti argamaan kannen ittin jireenya dhala nama faayadan yookiin kannen ittin jireenyaa dhala namaaf hojii irra olaaan yeroo ta'u, isaanis kan hawaasni tokko itti faayadamuu yookiin deddebi guyya guyyaa isaa keessatti waantoota itti faayadamuu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti fayyadamu yookiin meeshaalee dhalli namaa tajaajila gara garaatiif hojii irra oolfatu, kanneen manatti itti fayyadamnu yookiin godoo jireenya keeny keessatti kan itti fayyadamnuu meeshaalee manaaf nu tajaajilan jechuudha.

Hawaasa jechuun walitti qabama uumataa tokko yookiin saba baay'inaan naannoo tokko keessa jiraatu yoo ta'u, maatii jechuun immoo namoota muurasaa mana tokko keessa waliin jiraatan yookiin namoota muurasaa goddoo tokko keessa wajjiin jiraatan jechuudha.